Nyɔnu sia do enukomo eye ele enuwo dzram, nua ɖewo nye brashi yi ke wokɔ klɔna anyigba eye heyi ke brashi yi ke wokɔ vuna ɖa hã le esi. Pɔlishi kple etɔwo hã le eƒe nuwo me.